Shawara ga sababbin ma'aurata domin zaman lafiya da juna, aure farko dai ibada ne kuma yana da ban sha'awa amma kuma yana iya zama da wahala kuma yana iya zama da daɗin ba'ayi dace ba, ga shawarwari masu mahimmanci: Na farko de ma'aurata yakamata su zamana masu haƙuri da junansu, da akwai da babu, dole yanzu an riga an zama ɗaya se an koyi zama da juna kuma se anyi haƙuri da juna, a rayuwa'aure haƙuri shine shine abinda yafi tarowa a gabansu, saboda inde akwai haƙuri to ana fatan za'a sami zaman lafiya kuma da fahimj juna, yakamata ace ma'aurata sin fahimci juansu, idan ɗaya yai ma ɗaya kuskure se ɗaya yace mai yayi haƙuri, kuma a hankali a hankali ne zasu fahimci juna, sannan su san yanda zasi si zauna da junansu, saboda abu ne wanda zo mu zauna zo mu saɓa, abu ne da aka yi shi ana fata har abada ba wai za'a ce akwai lokacin da ze ƙare bane, yakamata to dole a koyi yanda za'a zauna da juna kuma dole a cikin su kowa ya koyi yanda zeyi magana da junansu, kuma dole kowa ya san halayen juna, inde an san halin juna to za'a ji daɗin zamantakewa, mutunta juna kar ku raina junanku, koda a cikin fushi kar kuyiwa juna gori ko baƙar magana ko zargi, ku girmama ra'ayoyinku, junanku ba dole bane ku yarda ko wani batu amma kuji daɗin juna, idan miji yana san siyen mota amma mata bata da yarda ba zasu iya yin shawara maimakon yin faɗa, koyi temako addini kuyi addu'a tare, temakon addini yana ƙarfafa dangantaka, kuyi ibadat tare ku tafi masallaci ko coci tare, misali kowane kowane dare ma'aurata suna yin addu'a tare kafi si bacci, kuyi shirin shirin kuɗi, kuyi kasafin kuɗi tare, kuyi planning yanda zaku dinga kashe kuɗaɗenku yanda zaku dinga amfani dasu, da abubuwan da zaku dinga tanada a gidanku, ku nemi temakon iyalai kuyi magana da masu hankali idan akwai matsala ku nemi shawarar iyali ko masana, kar kuyi sa iyalai cikin rikincinku ko kuma ku dinga zagin junanku idan wani abu ya kasance tare da ku, domin zaman lafiya, yin haƙuri da juna kuyi magana me kyau, ku raba ayyukan gida, ku cigaba da soyayya, kuyi sulhu da sauri, ku mutinta junanku, aure ba abin wasa bane, aure ibada ne, shi aure yana kawo farin ciki yana kawo kwanciyar hankali da jin daɗi.

Yanda ake wasan lido a cikin Hausa ana kiran sa lido lido wasa ne mai sauƙi wanda mutane biyu zuwa huɗu zasu iya bugawa ana amfani da lido wasa mai fanni huɗu ƙwallaye masu launi kowa yana da guda huɗu da kuma kalo da kuma kala mai zagaye ɗaya abubuwan da ake buƙata allo, lido, wanda ke da hanya guda huɗu ƙwallaye guda huɗu na kowanni launi ja, shuɗi, kore, rawaya yanda ake wasan zaɓi, launi, kowani ɗan wasa yana zaɓi yana zaɓan ɗaya daga cikin launukan guda huɗu kowa yana da ƙwallayen sa guda huɗu jefa ƙwallo, kowa yana jefa ƙwallo dan ganin yawa matakan da zai motsa don fara dole ne ka sami guda shida domin fitar da ƙwallon ka daga gida motsa ƙwallo idan ka jefa guda shida ka fitar da ƙwallo ɗaya daga gida, daga gidan ka aikin shi kan hanyar, kana hanyar wasa duk lokacin da ka jefa guda shida zaka iya sake cikin ƙwallon abokin wasa idan ka kawo ƙwallon ka a wurin da abokin wasa yake, zaka ci ƙwallon sa kuma dole ne ya dawo gida kaiwa gida lokacin da ka gama zagaye dole ne ka shiga cikin hanyar gidan ka kuma ka jega lamba dai-dai don ka shiga cikin koren wurin ɗakin misali Ali yana da ƙwallayen sa guda huɗu a gida ya jefa ƙwallo ya samu shida sai ya fitar da ɗaya daga cikin su ya cigaba da jefa ya samu guda huɗu ya motsa ƙwallon zuwa mataki na biyu Sani ya jefa ƙwallo ya samu guda three, ya samu guda uku amma ba shi da wani kalo a waje dan haka bai iya motsawa ba Fati tana jefa guda shida sai biyu ta fitar daga ƙwallon ta ta koma cin ƙwallon Ali yanda ake yin nasara, wanda ya fara shiga da dukkan ƙwallayen sa guda huɗu a cikin wof korin ɗakin shi ne wanda ya ci nasara ƙwallo yana da mahimmanci sosai wasan game zaka gan su kala-kala gasu nan wanda zaka yi amfani da su game sai wanda kaso zaka yi.

Yanda matsi yake tasiri yankun shawarwari matsi pressure na iya canza yanda nake yanke shawara ta gabaɗaya wannan tasiri na iya zama mai kyau ko mara kyau dangane da yanayi tasiri matsin kan yankun shawarwari matsi yana sa mu yi sharuɗɗa rashin hikima, lokacin da nake cikin matsi gaggawa, zan iya yanke shawaran cikin gaggawa ba tare da ba ƙin tunani ba rashin nazari da zan duba dukkan ka'idojin da asara ba yin kuskure shawara da na yanke na iya zama mara kyau a cikin aiki na babba ne ƙarin aiki kuma an ce zan kammala shi cikin sa'a ɗaya sai muyi shawaran kammala wa da sauri amma a ƙarshe aikin yai kuskure saboda rashin cikakken aiki matsi yana ƙarfafa ni wani lokacin matsi yana iya bani ƙarfin gwuiwa mafi yin himma wajen yin aiki mai kyau haɓɓaka hazaƙa na iya samun sabbin hanyoyin magance matsala lokacin da aka ce zan gabatar da jawabi a gaban mutane ɗari matsin lamba yasa na fi shirye-shirye kuma na fi yin fice a gabatarwa yanda matsi ke tasiri a hankali ne hankali yayi tafiya zan fara yin tunani mai yawa game da abin da zai faru idan nai kuskure wannan ne yana sani ni yanke shawaran cikin tsoro idan na samu matsala a aiki zan iya yin shawaran ɓoye matsalan saboda tsoron yin kuskure rashin ƙarfin hali matsi yana sani yin shakka game da ya aiwatarwa zan iya yin shawara da bata dace ba saboda rashin tabbas idan aka tambaye ni abinda nake so a wani abu matsin matsa lamba zai sa na faɗa abinda wasu ke so ba wanda nake so ba maimakon abin ya zamana nawa ne misali misali na ainihi kana cikin jarabawa kuma akwai saƙonni to kacal dan kammalawa gaggawar amsa, ka fara amsa tambayoyi ba tare da karanta su sosai ba manta abubuwa ko da kai ka sani matsin lamba zai sa ka manta wasu amsoshin ƙarfin guiwa wani zai iya samun ƙarin zariran ƙoƙarin kammalawa da kyau yanda inda ake gudun matsi yin numfashi mai zurfi tai ta taimaka wajen kwantar da hankali ka ɗauki lokaci koda cikin gaggawa kaɗan dakata kayi tunani kayi shirye-shirye idan ka saba da matsaloli da zasu zo ba zaka ji matsi ka yi magana da wani neman taimako yana rage matsi, lamba matsi yana iya saka yi shawara cikin sauri yin ƙoƙari fiye da yanda ka saba yin kuskure, yin shakka matsi yana haifar da abubuwa da yawa.

Yanda nake kula da kaina lokacin tashin hankali lokacin da tashin hankali ya kama ni ina amfani da wasu dabaru masu sauƙi amma masu tasiri wajen kwantar da hankali na ga cikakken bayani da na ke so na baku idan hankali na ya tashi yin numfashi mai zurfi a lokacin da naje firgita saboda wani baƙon abu na na kan zauna a wuri mai natsuwa ne in fara yin numfashi ta hanci cikin awa huɗu rage iska na awa bakwai fitar da iska ta baki ta awa takwas wannan yana taimaka mini kwantar da bugun zuciya ta da rawar jiki yin motsin jiki da safe bayan far mafarkin ban sha'awa na fara tafiya a fili na minti ashirin ina gudu shi ma na minti ashirin jiki yana sakin wanda ke rage damuwa rubuta abinda ke damuna bayan wata gardama aiki ɗauki littafi dairy ka rubuta kan abinda yake damun ka wannan abin shi ma yana kwantar da hankali yana sa natsuwa saboda kana rubutawa kana manta abubuwan da suke faruwa ne yin sauti mai natsuwa lokacin da hankali na ya cika da tunani na kan zauna in ɗan yi addu'oi in ɗan kuma saurari wasu waƙoƙi yin magana da wanda na san zai bani shawara bayan wani mummunan abu kiran aboki na in gaya mai ko yana da wani shawara da zai bani akai ranar da naji matsanancin tashin hankali na fara numfashi mai tsayi na fita waje nayi tafiya ta minti shabiyar na rubuta abinda ke damuna na saurari waƙa nishaɗi na gaji na gayyaci wani aboki na muka je muka sha iska da shi a ƙarshe na samu kwanciyan hankali kuma na iya magance matsaloli na gabakiɗanyan su kuma na kan yi magana da mutane na kan shiga mutane saboda magance matsalan da take damuna in ina ganin su, ina samu natsuwa ina kuma manta abinda yake damuna ba tare da na shiga dogon tunani ba saboda in na zauna ni kaɗai zan yi tunani amma in ina cikin mutane bana iya yin tunani saboda ina manta dukkan abinda yake damuna.

Labarin watarana dana fuskanta rashi na abubuwan masu mahimmanci a watarana na tashi da safe da ƙarfe shida zan tafi aiki ina shirin zuwa aiki amma sai na gano cewa babu ruwa an katse ruwan gidan kwana ɗaya ban iya yin wanka ba babu wutan lantarki an katse wutan ban iya ɗumama ruwan shayi ko cajin waya ta ba, babu abinci kwandon abincin na babu komai sai naga cewa dole in yi aiki da komai yanda na fuskanci wannan matsalan sai na yi amfani da ruwan kwalba dana adana a cikin fridge dan wanka ruwan yayi sanyi sosai amma dole dan inyi wanka dan zuwa aiki abinci sai na sha shayi kawai ba tare da sukari ba saboda ban samu ba dan da ɗan gurasa da ya rage nai ƙoƙarin kwantar da hankali na akwai washe gari wuta nai amfani da fitila waya ta dan haska gidan kuma nai addu'a da wuri da Allah yasa a dawo da wuta da sauri tafiya zuwa aiki, lokacin da na fita daga gida na gano cewa babu kuɗi a wallet na manta cewa ban caji katin banki na ba saboda rashin wuta sai nai tafiya zuwa aiki kilometer biyu a ƙasa koda yake yana da zafi aiki rashin laptop ban iya kunna laptop ɗina ba saboda bata caji ba sai na nemi ya bani dama in yi amfani da na shi yunwa, naji yunwa sosai amma da kuɗi sayan abinci, aboki na ya gaya mini kace baka da lafiya ka koma gida amma na ƙi saboda ina buƙatan kuɗin aiki komawa gida bayan aiki na yafi na yi tafiya ta ƙasa kuma na isa gida da daddare sai na gano an dawo da wutan lantarki nayi farin ciki ne cajin waya ta da laptop ɗina ruwa ya dawo nayi wanka mai daɗi a dafa abinci mai kyau abinda na koya a daina abinci da ruwa, na fara ajiye ruwa da abinci a kowani lokaci cajin kayan lantarki da sauran su na ƙara lura da cajin waya da laptop ɗina kafin barin gidan yin haƙuri da godiya na gane cewa wasu abubuwan da nake ɗauka a matsayi na na yau da kullun wasu mutane basu da su komai na iya canzawa ba dole bane in damu sosai ba faranta wa kan ka rai koda cikin wahala akwai yanayi na farin ciki a ƙarshe.

Abun abinda na sani da ra'ayi na game da depression baƙin ciki mai tsanani depression baƙin ciki mai tsanani ba ɗan damuwa na yau da kullun bane yana da zurfi kuma yana shafar rayuwan mutun gabaɗaya ga abinda na sani da kuma ra'ayi na game da depression mene ne depression? depression wani yanayi ne na rashin lafiya hankali, mental illness wanda ke sa mutun ji babu farin ciki ko sha'awan abubuwan da suka kasance masu daɗi a baya gajiya mai tsanani ko rashin kuzari rashin bacci ko yawan bacci tunani kashe kan sa a wasu lokuta masu tsanani ya kasance mai son wasan ƙwallo amma bayan rashin mahaifin sa ya daina halartan wasanni ya kuma ya koma gida kawai, ya koma ƙin cin abinci kuma abokan sa suna zuwa suna ziyara baya son magana, wannan shi ne depression abubuwan da suke haifar da depression, depression yana iya faruwa saboda matsalolin rayuwa rasuwa masoyi, rashin aiki, talauci canjin sinadari a ƙwaƙwalwa tarihin iyalai idan wasu dangi suna da shi matsalolin zamantakewa rashin abokai ƙiyayya amma Fatima tayi aure amma mijin ta yayi ta cin zarafin ta ta fara jin ƙasƙantar da kai ta daina tafiya kasuwa ta koma fara kuka a tsare, a gida ta kasa magana game da shi har ta kai ga yin tunanin kashe kan ta alamomin depression, mutun mai depression yana iya nuna rashin son abinci ko yin cin abinci sosai rashin son yin hulɗa da mutane yin kuka ko jin haushi ba dalili rashin son motsa jiki ko yin aiki yanda kake taimakawa wanda yake depression, yi masa magana cikin tausasawa, kada kace kai ka dena damuwa kai kai kai likita hankali ka ba ka ba shi tallafi, samun abokai taimakon kuɗi idan yana buƙata um suna saurara masa ba tare da yin shari'a ba suna taimaka masa ya samu aiki, suna kai asibiti don magani ra'ayi game da depression ba laifin mutun bane wasu mutane suna ɗaukan cewa mutun mai depression ba shi da imani ko yana neman attention hakan yana buƙatar taimako da zai ƙara ƙarin da kan sa ba dole ne a taimake shi depression yana sa mutun cikin yanayi mai tsanani a rayuwa yakan sa ma wasu suyi tunanin ma yanda zasu yi su kashe kan su.

Yanda nake ji game da ilimi na nayau da kullum lokacin da nake tinanin ilimi dana samu a makaran inaji kan irin ra a yuyi masu ban sha awa daga farin ciki zuwa nadama ga ci kakken bayani Farin ciki da godiya inajin daɗi cewa nasamu ilimi yana yana bamu dama Fahimtar don yabi au yazama mai da zaman lafiya da mutane ina godiya ga iyaye sunyi wahala dan biya ɗina a makaranta lokacin da na kammala ka ratu sakadiri naje alfa harin sabpda nazama ɗaya daga cikin waƴanda sukaci nasara cikin iyalan su nadama da tambaypyi shin zan iyayin mafi kyau wani lokaci ina tinanin ban iya ƙoƙari me yasa ban zaɓi wannan sana ar ba wasu lokutan inajin cewa zan iya samun aiki mafi kyau idan na canja wannan karatu amma yanzu ina son in samu karatu me mahimmanci mai albarka da muwa game da aiki shin ilimi na ya isa wasu lokutan inajin cewa kwasa kwasa da nayi makaranta basu isa ga aiki yanzu ba inabuƙatar ƙarin horo ian buƙa buƙatar inci gaba da karatu dan sabon ilimi na awani lokaci na nemi aiki a banki amma akan cewa banida ƙwarewa yaƙi cauɗani bankin se na fara tambayan shin makaranta yi zan koma koko inci gaba da neman wani aikin tinanin abokan makaranta ina tinanin abo kaina makaranta waƴanda suka ɓaci, ɓata rayuwarsu yanajin daɗin tinawa da malaman masu kyau waƴanda suka temakeni gurin fahimtan juna gano cewa ilimi ba komai bane wasu masu ilimi basu da aikin yi wannan yanasa nayi temabaya shin lebi yanada ma'ana wasu marasa ilimi sun nasara ina gane mutane da basu yi makaranta ba amma sunada arziki wani abokina be kammala karatunsa ba amma yanzu shine mai gida suya wan suya wanda yafi aiki aufis kuɗi wanna n yanasa nayi ranan shiri kan wahalan da nayi a makaranta ta cancanti um ƙarfafa ilimi duk ina ganin ilimi yanada mahimmanci yabani basira tinanani da fahimtar rayuwa bashine kawai hanyar nasara amma yana temakawa sosai tinanani ilimi na yau da kullum yanasa inji farin ciki saboda nayi nasara nadama saboda wasu zaɓa ɓun da nayi tambaya gama da yanda ze temeka mini na nan gaba gaskiya ce cewa ilimi nada amfani ko da yake bashine ko mai ba amma yanada tasiri arayuwan dan adam

um Kwarewar ilimina ba na yau da kullum ba, ta canja rayuta, koda yake nayi makaranta akwai wasu abubuwa na musamman dana koya ba tareda boko ba. Waɗannan su kanfi tasiri a rayuwata. Koyan kasuwanci daga babana, yanda ya faru lokacin da nake ƙarami, baba yasa ya sakani a shagon na sayar da kayan gida, yin lissafi tinawa da farashin kayayyaki ba tare da kakulato ba, hurɗa da abokan ciniki yanda, ake yiwa aboki cikin murmushi ko kuma fushi, yin amfani da dabara irin yanda ake siyar da abu me tsada ta hanyan lallashi. A wata rana, wata mata tazo ta na sayi gari amma ta na da kuɗi kaɗan se na gaya mata ya na da kyau dan ji don jiki, amma wannan shinkafan da da tafi daɗi ta siya shinkafan. Baba yaba yabar mini na koma fahinta cewa; maganan da wayau tafi farashi koyan haɗin kai, daga tsaran iyali, yanda ya sab lokacin bukukuwan iyali na koyi tauraran tsofaffi labaransu na rayuwa. Su na da daraja yin sulhu lokacin da ƴan uwa su kayi faɗa ana ganin yanda ake sasanta buƙatan mutun ko wani kowanne ya na da rawa da ze taka. Wani lokaci ƴan uwana biyu su kan yi faɗa kan rabi raba abinci. Kaka tace duk abinci ya na da ɗanɗano amma abinci abincin da aka raba ya na da ɗanɗano biyu. Wannan ko kowa ya mini mahimmanci raba koyan dabarun rayuwa daga abokai ne abo, abokina zan koya mini yin amfani da fasaha yadda ake amfani da yotub dan koyan komai, zubar da tunanin banza um, yin aiki da hankali, koyan yaƙi da wahala daga rayuwa, rayuwa ta koya mini komi ya na da magani lokacin da na rasa aiki na dawo saban hayan samun ƙudi, ikon jurewa ta hanyan fuskantan matsaloli kaman rashi kuɗi ko rashin abinci.

um Shawara ga gomnati domin an ɗauki ilimi a makarantu domin inganta ilimi a makaran tun mu gobnati na iya ɗaukan wasu muhimman ƙara ƙara kayayyakin koyarwa samar da littattafai masu kyau sanya littattafan da suka dace da zamani a hannun ɗalibai ƙara amfani da fasaha gabatarda abubuwa na karatu horar da malamai ƙara horama malami to samu sabbi dabaru koyarwa akai akai ƙara albashi temakawa malamai su kasance ciki ƙoshin lafiya gyara tsarin karatu ƙara darusan zamani kamar ilimin fasaha ICT noma da kasuwanci rage nauyin karatu sau ƙake darusa dan dacewa da ɗalibi inganta tsarin makarantu gina makarantu masu kyau um tab tabbatar da akwai ɗa kuna benaye da filin wasa samar da ruwa da wuta makaran tun na allo ko ta tarki da ruwa sha ƙarfafa ilimi firamari da sekandary ƙara kulawa da makanrantun firamari tabbatar da cewa yara suna iya karatu lissafi sosai ƙara gudanar da jarabawa tabbatar da cewa jara bawan SSCE ne da kuma NECO sunada inganci ƙara tallafin iyali ƙarfafa iyaye su shiga cikin ilimi yara ta hayan ziyartan makaranta yi waya da kan da wayad da jama'a samar da tallafin kuɗi ƙara kammala wa domin ingata ilimi gobnati na iya ƙara kayayyakin koya koyo horadda malamai gyara tsarin karatu gina makarantu masu kyau ƙarfafa haɗin kai tsakanin iyaye da malamai ilimi shine tushen ci gaba al umma idan aka ingan tashi zamu sami ƙasa mafi kyau ilimi nada mahimmanci arayuwa ace dukkan makarantu an gyarasu gobnati yakamata ace tana tallafawa ta gurin bayarda kuɗi abinci saboda indai akwai yinwa yaro ko yaje makaranta baze taɓa iya karatuba amma idan cikinshi yana ƙoshe ze iya kuma iyaye su suna samun kuɗin da zasu dinga biya yaransu kuɗin karatu yakamata ace gobnati ta temaka saboda gyara makarantu bata, a gina makarantu masu kyau saboda iyaye bazasu dinga biyan kuɗi ba saboda wani hakan yakansa yaƙi sa ɗanshi makaranta saboda gani zeyi na abinci ko ko da kuɗin makaranta yakamata ace gobnati ta duba

Abinda yakamata a koya a cikin gidajan addini makaranta lahadi masallaci coci da sauransu gidajen addini masal masallatai coci makarantan lahadi da sauransu ba wurin yin sallah ko ibada kawai bane har ila yau sune cibiyoyin ilimantarwa da tarbiyya ga abubuwan da yakamata a koyar ilimin addini na asali koyawa littafin mai tsarki Al'Qurani fahimtar ayoyi da kuma yadda ake ai aiwatar dasu a rayuwa a makarantan lahadi ana koya wa yara ƙau ƙaunaci maƙwofcinsa kaman yadda kake son kanka tarihin annabawa da jaruman addini koyi abubuwansu kan faru a zamanin annabawa halaye masu kyau gaskiya da aminci koya mahimmancin yin gaskiya koda cikin wahala ne a coci ana koyama mutane cewa gaskiya itace mafita kaman yadda annabi Yusuf ya nuna acikin littafi mai tsarki tausayi da temakon jama'a koyi koyi yadda ake tema, temakawa matalauta da marasa galihu haɗin kai da ƙungiyan ƙungiyoyi yin aiki tare koya yanda ake guda nar da ayyuka al'umma santsan sansantarwa da sulhu koyan yadda ake sasan ta rikice rikice ta hanyan sulhu ilimin rayuwa kula da lafiya koyan tsafta da ki yaye lafiya kaman yadda addini ya umarta sarrafa kuɗi koyon yadda kake sarrafa kuɗi bisa halal fahimtar sauran addinai mutuntawa da temako koyan yanda ake mutunta masu addini daban daban yanda nakeji game da wannan inajin cewa gidajen addini dolene su zama wurin tarbiya ba kawai wurin ibada bane amma har ma wurin koyar da mutane kyakyawan halaye ina fatan cewa ana kara ilimi zamani kaman kaman yadda yakamata wa mutane dabarun rayuwa kaman yin kasuwanci da kula da lafiya an koyi a gida jan addini yakamata akoyi ilimin addini na gaskiya halaye masu kyau gaskiya da tausayi da sulhu dabarun rayuwa kuɗi lafiya aiki mutun tawa ga dukkan addinai addini yakamata yazama tushen ilimi da kyakyawan ɗabi`a ba kawai ibada ba

um Yanda nakeji loka cin da naga yaro yana tafiya lokacin danaga yaro ya ɗau kan mataki na farko inajin ɗinbin farin ciki da shi awa kamar na shiga cikin wani babba nasara farin ciki mai girma ya Allah ga yaro yana tafiya inajin kamar yana da wani majele majallabi na musamman a rayuwan yaron tashin hankali ina iya ihu ko tafawa dan nuna murna jin kauna mai karfi inajin ina soyayya da yawa wannan lokacin yana asani fara ɗaukan yaro a matsayi wani a na musamman arayuwa tinanin ko mawa ina tinanin wannan yaron yafara kwana yanayi yanzu yana tafiya fatan gaba baya iya zama dukka ko likita yana fatan tinanin abin da ze iya zama anan gaba burin iyaye ina nafimci cewa iyaye na alfahari da birgewa atare da yaron um sha awa tema kawa kada ya faɗi yana miƙa hannu?? lokacin da ƙanina ya har tafiya nayi nayi farin cikin sosai ina tasa shi agaba inta kallon shi inajin daɗi yanda naji farin ciki na i, nayita ihu tausayi nayi sauri nari ƙe kafin na faɗi kuna na ɗagashi nayi shawara cikin farin ciki abubuwan dasu alaman ciwo gaba matakina farko yana nu mace ɓarayin dalafiya haɗin kai duk kammalawa farin cikine kauna me zurfi fatan kyakykyawan gaba tausayi ga iyaye sha awa yaron akeyi sosai um ko ya in yaganshi se yaga ya burgeshi a rayuwan shi daga haka ze zamo babba kaga yaro yana tafiya abin gaskiya matakin farko ko na yaro shine matakin farko na wata babba tafiya arayuwa saboda fara tafiya a yaro baban nasara ne saboda kanasa ryan yaronka lafiyayye